Daro wora hareti woykko meeda hareti issi meedan be daro kezi uttidi izappe maata mishe milera woray dizyssa achchan bagga woran mishin baggayti eqqidi issi bolla deettes.